Mazuva anawa zvirwere zvazowanda zvimweni zvinobva muchikafu chatiri kurya zvimweni zvinobva mumbepo zvimweni zvinobva mumvura tinosisirwa kuti tirambe teienda kundoningirwa.

Mazuwa anaya zvirwere zvawanda munyika mwedu zvimweni zvinokone kukonzereswa ngenhunga, zvimweni ngezviro zvakasiyana siyana, hino ngatisagara mumbatso nezvirwere izvi ngekuti tinokone kufa.

Mazuva anaya kwane zvirwere zvakati wandei mwukati mwenyika yedu. Hino tinosisirwe kuramba teiende koona madhokodheya kuti akwanise kuona kuti hatina zvirwere here mwukati memiiri dzedu.

Mazuwa anaya takamboti tabhuya neshamwari dzangu teiti yeyi mazuanaya zvirwere zviri kuwandana mukati mwenyika mwedu zvimweni zvachona zvinokonzereswa ngechikafu chemene chatinorya .

Kune zvirwere zvinobata ana adodori hino ngeiiyi ndaa anamai anosisira kurambe eiende kuzvibhedhleya neana einingirwa nguva nenguva.

Amweni antu anoti eyirwara zviyani kana kuti eizwa mwiri isizi kuiita zvakanaka anogare mumbatso nehosha. Amweni anodhana kuenda kuchibhehlera.

Kune zvirwere zvakawanda mu nyika mwedu zviri ku konzerwa ne zviro zvaka siyana siyana inonge yei inda muntu weshe unosisirwe kupote eyi ende ku zvibhedhlera ombo ningirwa.

Mazuwa anaya zvirwere zvati wandei ngekuti zvimweni zvinobva muzvikafu zvatinorya zvimweni zvinongotenderera mumbepo hino tinosisirwe kuende kuramba tei onekwa.

Zvirwere zviri kuwanda zvimweni zvinobata nxondo dzedu zvimweni zvinoti mundani ,musoro mwiri weshe unobatwa ngehosha ngatiende kuzvibhedhlera nguwa dzeshe.

Zvirwere zviri kuwanda mazuwa anaya zvirwere izvi zviri kubata muntu weshe angawa ana adoko ana abvezera ana Mai nanababa kunzwi nana mbuya nana sekuru .

Antu eshe anekodzero yekunge- nge eyihanira panoyizwa ngezveutano, zvingava zvibhedhlera kana kuti antu anokone kumubatsira, zvisineyi ngekuti unobva kune mari ere kana kuti kusina.

Muntu weshe kudai ngemumakanyi mumabuya ndau dzeshe dzinosisirwa kunga dzine zvibhehlera uye zvibhehlera izvi zviri mudhuze mekuti muntu wese unokone kuhanira.

Pashi reshe rine iri, nemunyika mwedu umwo, muntu weshe unosisirwa kuhanira nzvimbo dzineizwe zvekurapwa kuti antu asafa ngezvirwere.

Muntu weshe ,unosisirwe kunge eikone ,kana kuti eikwanisa kuhanirwa zvibhedhlera. Zvibhedhlera zvinosise kudzara nyika yeshe, kuti muntu weshe aende.

Muntu weshe ungawa mwana mudori-dori, majaha nendombi, anamai nanababa, anasekuru nanambuya, akaremara muntu weshe unosisirwa kuhanira zvibhedhlera.

Eya tinazvo zvibhedhlera zvine mitombo yeshe chirwere chiri ngechiri chaungadai veizwa. Ukaenda kuchibhedhlera unoone mutombo unoenderane nechirwere cheunenge veizwa panguwayo.

Ikodzero yemuntu weshe angave arikumabuya kana arikumadhorobha kuti akwanise kuhanira kuzvibhedhlera zvibhedhlera zvinosisira kunge dziri kunzvimbo dzeshe.

Hurumende nevantu vezveutano varikuedza musi yeshe kuda kutidetsera kuti muntu weshe akone kuhanira chibhedhlera munyika medu.

Kodzero yemuntu weshe angawe ari mumakanyi mumabuya mwedumwo kana kuti angange ari mumataundi kuti akwanise kunge eisvikira zvibhedhlera akwanise kuhanira kwazvinenge zviriyo.

Mazuwanaya zviro zvatinakei mukati mwenyika yedu ngekuti hurumende irikuedza ngepeshe peinokona kuti muganga weshe uve une chibhehlera chekuti antu adetserwe.

Dzimweni dzenguwa kune antu ,anoti apinde muchibhedhlera, kana kuti anodhana kuenda, ngatisadhana ngekuti upenyu ngehwedu. Tinofanira kurarama upenyu une utano hwakagwinya.

Mazuva anaya muntu weshe, unosisirwe kuti ange eikwanisa kugumira muzvibhedhlera kana zvitoro zvinotengesa mutombo kuti adetsereke nguva ichiripo.

Mazuwa anaya zviro zvati rerukei ngekuti kunyazi nemumabuya mwedumwo muntu unokone kutoende kuchibhedhleya otopuwe mutombo otopora.

Pane zvimweni zviro zvisikanyanyi kubatikirwa ngevantu, kunyanya kugadzikana kwepfungwa. Pfungwa dzemuntu dzinofane kugara dzakagarisika panzvimbo, ndiko kuti hupenyu humuhambire zvakanaka.

Ndxondo dzedu dzinosisirwe kunge dzakagadzikana dzisingarumbi rumbi kana kuti dzisingafungi zvakawanda ngekuti kana ndxondo dzisisi kugadzikana, muntu ndopanozosvika pakudziuraya kana kutoonda ngenyaya yezvinenge zveinesa.

Azhinji ane zvjro zvimweni zvaanokorere kunasa kubatikira kunyanya regare rwemupfungwa, mundxondo. Pfungwa dzinofanira kugara dzakagadzikana nguva dzeshe.

Antu anosisirwa kukoshese fungwa dzavo ngekuti fungwa dzinosisirwa kugara dzakagadzikana dzisingarumbi rumbi kana kufunga zvakawanda wanda.

Ngonxo dzedu dzinofanira kukosheswa maningi ngekuti nguwa dzimweni tikasakoshesa ngonxo dzedu ndipo payani patinozoguma kukone kana kukona kuzozviuraya nekuti tinenge taremerwa mupfungwa.

Ikodzero ye antu eshe ino sisirwa kuramba yei ningirwa kana pane chinenge chei nesa zviyani mu pfungwa muntu nga one umweni weku reketa naye ngekuti pano reketa ne umweni unokone kudetserwa.

Petinorwara zviyani tinosisirwe kuende kuzvibhedhlera ngokuti iyoyo mitombo yeshe iriyo. Kune maphirizi, kune majekiseni ekubaira, neimweni mishonga yekuita zvekudzora.

Karetu, anthu aihamba, muhambo wakakura, kuti aende kuzvibhedhlera, hino mazuwa anaa, zvibhedhlera zvadzara peshe-peshe. Munthu weshe unokwanisa kugumira, ngekuti zvaa mudhuzemwo.

Kune zvibhedhlera zvakawanda munyika mwedu; ngatiendeyo anamai anemimba anode kubara kana kuti ane ana adoodori ,akaremara muntu weshe ana mbuya naana sekuru ngatiende.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko, zvakaisirwa isusu kuti tizvishandise. Hino dzimweni nguwa imweni mitombo inenge isiyo kuzvibhedhlera zvidoko, antu anozoindiswe kuzvibhedhlera zvikuru.

Hurumende yedu yakaone zvakanaka zvakakodzera kuti zvibhedhlera zvipatara zviwande kati mwenyika mwedu ngatiende ngekuti zvinoti detsere pakuita utano hwakanaka.

Munyika mwedu munomwu uyezve nemuntaraunda mwedu, tinazvo zvibhedhlera zvakaakwa zvemhando yepadera. Ngatiende kuzvibhedhlera torapwa.

Izvo zvibhedhlera zvakadzare munyika mwedu, Hino amweni baba mwataimbogaremwo aiti anotya kana kuti anodhana kubaiwa. Hino antu woyee ngatisadhana ngekuti tinopere kufa.

Zvibhedhlera zvinosisirwe kunge zvakawanda mukati mwenyika yedu kuti muntu weshe akome kubetsereka ngemukuwo walafanira tikwanise kudetserwa ngemadhokodheya.

Muntu weshe unosisirwa kunge ane kodzero dzekusvika kuchibhedhlera kana kuti chipatara dziri mundau dzakasiyana siyana chinofanira kunge chiri mudhuze ne antu zvekuti antu anokone kuhanira.

Zvibhedhlera munyika mwedu nemuntaraunda mwedu zvakawanda . Hino tino sisirwa kuti patinozwe mwiri yeipisha isingaiti zvakanaka ngatiende kuzvibhedhlera toningirwa naanamukoti.

Zvi bhedhlera zvawanda mu nyika mwedu uye zvakare zvi bhedhlera izvi zvino gamuchira muntu weshe zvisinei kuti wakaremara ere uno rwara ere kana kuti waka gwinya.

Nzvimbo dzatinokona kudetserwa ndidzo dzeutano dzawanda munyika mwedu hambai tiende kodetserwa ngokuti tinobveyo tagwinya tapona.

Zvibhedhlera zvirimwo mukati mwenyika mwedu. Zvakawanda maningi, zvekuti tinosisirwe kuzvishandisa ngemutoo wakanaka. Kune madhokodheya maanamukoti ariyo, anokone kutidetsera.

Zvibhedhlera tinazvo, zvakawanda muntharaunda mwedu mwatinogaramwo. Kune mishonga yakawanda, yetinoone muzvibhedhlera zvedu. Ngatiende toopuwe mishonga.

Zvibhedhlera mazuvanaya zvadzara kweshe kweshe, mundaraunda mwedumwo, auchitami chibhehlera hino patinorwara ngatiende tinoona madhokodheya.

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvadai kudzara mumandaraunda, hino tinosisirwe kuti tizvishandise ngekuti takaisirwa isusu agari emwo

Zviro zvatunakei maningi ngekuti Mumabuya mwedumo mundaraunda dzatinogara zvibhedhlera zvadzara kweshe kweshe ngatizvishandise tiende kopuwa mitombo.

Mazuwa anaya zviro zvati rerukei maningi mumabuya mwedumwo ngekuti zvibhedhlera zvipatara zvadzara kweshe kweshe wotoite ekutoti ndoende kuri.

Ana edu mazuwa anaya, zvisinei kuti mukomana ere kana kuti musikana anokurudzirwa kuenda kofundira kuzoita madhokodheya kana kuzoita ana mukoti.

Kune antu akawanda munyika mwedu anode kufundira ngezve utano munokurudzirwa kuti muende mwoofunda mozotidetsera ramangwaniyo kutidetsera kutirapa nekutipa mitombo .

Muntu weshe inosisirwa kunge eiziva ngezvehutano ofundiswa kuti mwiri unosisarwa kukosheswa mukuwo ngemukuwo ngekuti Akasaukoshesa unokona kurashikirwa nawo.

Amweni antu muntaraunda wedumwo, atoziyi ngezveutano ,kuti zvinohambiswe kudini , nekuti kana arwara anodini, Hino muntu weshe unofanira kunge eiva nefundiso pamusoro peutano.

Ana edu ngaakurudzirwe kudakarira zvekufunda asangodakarira kugara basi. Asi ngativakurudzire aende koofundira mumajinga ezveutano zvinozotidetsera isusu neramangwana redu.

Makaretu amweni aifunga kuti arume ega ndiwo anosisirwe kuita madhokodheya, kana kuita ana mukoti. Hino mazuwa anaa zvachicha, zvanaka, muntu weshe chero neakadzi anokone kuita madhokodheya.

Muntu weshe unosisirwa kuti ange aneruziyo zvinoenderana ngezveutano, ariyo antu anofundisa, antu anosisirwa kuziya ngezvehosha dzingadai dziriyo mazuva anaya.

Antu azhinji mazuwa anaya akutofunda kuzoite madhokodheya nana mukoti achiona zvakanaka ngekuti anozodetsera kuti muzvibhedhlera mwedu musazotama madhokodheya.

...ntu eshe, kunyazi ana edu echidoko aya, ngaaende ofundira kuzoite madhokodheya akwanise kuzotirapa, ngekuti kana afunda zvinozodetserazve muntaraunda yedu.

Muntu wese asinei kuti wakaremara, mwana mudoredore, nana mbuya nana sekuru anosisirwe kufunda nezveutano. Ngatifundiswe.

Kune antu anohamba eifundisa vantu muntaraunda pane zvekuita nezvehutano . Hino patinoazwa eifundisa ngatiende tofunda.

Mazuwa anaya zviro zvati nakei, ngekuti kune antu anohamba eifundise antu ngezveutano. Hino petinozwa antu eifundiswa, ngatitaiye tinase kuzwisisa.

Kune antu ane kudedzera antu kuti uyai kwakati timbomufundisa ngezveutano hino amweni mumabuya mwedumwo anokone kuti anoda kutipedzera nguwa, ngatiende toyaiya.

Ariyo antu anohamba eibhuya ngezvehosha dzingadai dziriyo mazuva anaya. Ndikweyo unokwanisa kubatsirwa, kweunokwanisa kuona rubetsero, ngatiayayeye antuwo

Muntu weshe unosisirwa kuti ave neruzivo pamusoro pezveutano, zvirwere nehosha ingadai yeitenderera mukati mwenyika mwedumwo mwetinogara.

Ariyo antu anohamba eyifundisa antu nezveutano mumiganga mwedumwo. Petinozwa eyitaura, ngatiende tozwisisa.

Tikaenda muzvibhedhlera mwedumwo, madhokodheya nana mukoti anenge akapfeka hembe dzakafanana. Dzimweni ngedze kuchena, dzimweni dzinewo mavara akasiyana -siyana.

Muzvibhehlera mwedu mune mitombo yakawanda yakasiyana-siyana. Ngatiende kuzvibhedhlera kana nyama dzeipanda zviyani, tiende toopiwe mutombo.

Zvibhedhlera zvedu zvawanda maningi mazuva anaya zvokuti zvinokone kutakura kana kuti kugara neanthu akawanda. Hino ngatiende zvitidetsere mukurarama mwedu mukupona mwedu.

Tikaende ku zvibhedhlera zviyani kune dzimweni mota dzino shandiswa mu zvibhedhlera dzinoshandiswa kuhambiswa nge arwere ayani anenge anyanya kurwarisa eyiendeswa kune zvimweni zvibhedhlera zvikuru.

Zvibhehlera zvedu zvakagadzirwa ngeunyadzvi nekuti zvinokone kudetsera muntu weshe zvinotakura antu akawanda mukati mazvo uyezve mibhedha irimwo yakawanda.

Ndaigara naamweni baba aiti akarwara zviyani aingozvigwinyisa asingatauri kuti anenyama dzinorwadza ,hino rimweni zuwa akazobhuya kuti zvamunoona kudai nyama dzangu dzinorwadza asi ndinotya kubaiwa.

Zvibhedhlera zveduzvo zvakanakire kuti zvinotore muntu veshe zvisinei ngekuti murumbwana ere kana kuti musikana. Murume ere kana kuti mukadzi muntu unorarama neurema ere asi muntu veshe unodiveyo.

Nguva dziani dzetinoende kuzvipehlera tinoopuwe mitombo yakasiyana siyana inoenderana ngekuti tirikuzwei mukuwowo hino tinokurudzirwa kuti tirambe tei enda kuzvipehle

Tinazvo zvibhedhlera zvinobetsera zviro zvakawanda maningi ngekuti umweni unokone kuenda weirwara umweni unokone kuenda musoro wake usisizi kumira zvakanaka unokone kubetserwa .

Muzvibhehleya mwedumwo mune mitombo yakawandisa inoenderana nehosha dzatingadaro teinzwa hino kana tarwara zviyani gatisagara kumbatso ngatiende tinozvishandisa zvibhehlera.

Tinazvo zvibhedhlera muntaraunda mwedumwo, kungave mumathaundi kana kuti kumakanyi kweduyo. Ngatizvishandise zvibhedhlera izvi, ngekuti zvakaisirwa isusu.

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvatinazvo mundaraunda medu mo tinosisira kuzvishandisa zvakanaka tiendeyo mukuwo ngemukuwo.

Zvibhedhlera zviri muntaraunda mwedu zvakaisirwr isusu antu kuti tizvishandise , ngatizvoshandise mukuwo ngemukuwo.

Zvibhedhlera nezvitoro zvinotengese mitombo zvinofanira kushandidzana ngekuti mishonga inotengeswa muzvitoro ndiyona inenge iri kuchipatara.

Zvibhedhleya nezvitoro zvinotengese mutombo zvonosisirwe kushandidzana ngekuti mutombo iyani yetinotenge muzvitoro tinenge tanyorerwe pashi ngemadhokodheya.

Eya tinozviziya kuti kugara muntaraunda mumbatso mwedumwe kurwara kunooneka antu anorwara hino petinorwara zviyani ngatiendekuzvibhedhlera toorapwa

Kune mamichini yemazuwa anaya iri kushandiswa muzvibhedhlera mwedumwo. Inokone kuningira nekuvheneka nyama dzedu, zvoone zvirwere zviri mukati mwemwiri mwedu. Ngatiende tooningirwa.

Ana mai akazvitakura anenge ane mimba ayani anosisirwa kuti aende, arambe eienda kovhenekwa einingirwa nana mukoti ,eionekwa kuti mwana uchakagara zvakanaka ere.

Mazuwa anaya kwane michini muzvibhehlera mwedumwo zvimweni zvinotovheneke mundani kunyanya mwana mai ane mimba ayani kuti atoone kuti mune mwana wemukomana ere kana kuti musikana.

Tine antu anenge akuwara zviyani akaenda kumadhokodheya kune michini inoshandisweyo inoningira mukati kuti makodo aana kugurika ere.

Zvimweni zvi muchini zvakawanda zvino shandiswa ne madhokodheya mukuite mushando wawo imweni ngeye kuvheneka mukati mungava muri mu pfungwa kana kuti mundani.

Kune michini yakawanda maningi inoshandiswa ngemadhokodheya imweni yakhona inoshandiswa kunana mai vane mimba zviyani kuti aone kuti mwana wakagara zvakanaka ere mundanimwo..

Eyaa tikakuwara zviyani kana kuti kuri kudonha kana kuti injodzi, ngatiende muzvibhedhlera. Ngekuti iriyo michini inokwanisa kuningira kuona kuti apana makodo akaguka ere.

Tinayo mitombo muchibhedhleramwo. Imweni tinoita zvekumwa, imweni inoizwe zvekubairwe mumwiri mwedu, yotoshanda.

Pane imweni mitombo inoiswe zvekuisirwa mumwiri medu yakaita semajekiseni rekuti rinobaiwa ropinda mumwiri rouraya utachiona.

Eya tinoziya kuti mundaramo dzedu pamweni pachona tinozwa kuti mwiri aiiti zvakanaka. Pamweni unozwe musoro mundani zvakasiyana siyana. Tazwe kudaro ngatirumbe kuende kuzvibhedhlera.

Muzvibhendleya mwedumo mune madhokoteya naana mukoti akafunda anokone basa ravo nemwazvo ngatiende tovabhuira nhuna dzedu.

Kune zvimichini zvinogadzirwa mazuva anawa yatiri kurarama zvinokona kutidetsera mukurapwa medu mukati mezvibhedhlera zveduzvo mumabuya nemumadhorobha matingadai tiri.

Munemhatso dzirimwo mukati mwezvibhehleramwo kunonyanya kuendeswa anamai anenge anemimba ayani anode kuitwa zvekuchekwa mwana obudiswa.

Muzvibhedhlera mwedumwo mune amweni marumu kana kuti zvimweni zvikamuri zvirimwo zvinochengeterwe midziyo, michini nemishonga inoshandiswa ngemadhokodheya anamukoti muzvipataramwo.

Kune michini yakawanda inoshandiswa ngemadhogodheya muzvibhedhlera zvedu, zvirimo muntaraunda mwedu. Ngatiende topuwe mitombo tiishandise.

Mitombo yedu iriyo yakawanda maningi inokwanisa kudetsera muntu weshe inokwanisa kudetsera hosha dzese dzingadai dziri mumwiri mwedumwo.

Muzvibhedhera umwomwo mune zvimweni zvimphatso zvinoshandisirwa ana mai ayani anoda kubara, amweni akhona anoda kubara ngekuchekwa mwana otorwa, ngatiende toozvishandisa.

Imwe michini inoshandiswa muzvibhedhlera nemadhokodheya nanamukoti imweni yakona ngeyekutarisa kuti mapapu achiri akanaka ere aasati aryika ryika ere

Mbatso dzimweni dzirimo mukati mezvibhedhlera munochengeterwa michini yakasiyana siyana Inoshandiswa nemadhokoteya irimwo muzvibhedhlera.

Mhatso dzakawanda mukati mwezvibhedhleramwo, dzino dzimweni dzakhona dzinochengeterwe michini, inoshandiswa ngemadhokodheya. Dzimweni dzakhona dzinochengeterwe mitombo, inoshandiswazve ngemadhokodheya.

Pane imweni michini irimwo muzvipatara inoshandiswa ngemadhokodheya, patinozwe miri dzeipanda payani ngatiende koome madhokodheya ngekuti michini iyoyo yakaisirwe isusu.

Iriyo michini inoshandiswa ndakamboende kuchibhedhlera gore rimweni tina taita angu aide kubereka hino akaende kochekwa pane zvimweni zvaanogadzikwa zvakaita chimubhedha chekuita ekusunda chine mavhiri.

Muzvibhedhleramwo imwomwo, mune madhokodheya anenge akapfeke zvakafanana. Anopuwa imweni yedzimweni hembe dzekupfeka mwiri kuti asapindwa ngemutombo.

Mukati mezvibhedhlera mwedu munembatso dzakawanda maningi imweni dzakona kunogara ana vadoko imweni ana mai imweni anababa hino ngeyiindaa munhuweshe unekwekuenda adetserwe.

Kune michini yakawanda inoshandiswa ngemadhokodheya. Hino michini iyi inochengetedzwa zvakanyanya irimwo mumphatso mukati mwezvibhedhlera zvedu inotidetsera kurapwa.

Antu anenge anyanyisa kurwara kana kuti amweni anenge aita zvekukuwara aiswe mumota dziyani dzemuzvibhehlera aguma payani kune zvimweni zvimuchini zviro zvanoiswa zvinohamba zvinoadetsera pakuhamba.

Muzvibhedhlera mwedumwo zviyani, mune zvimweni zvimbatso zviri mukatimwo. Zvimweni zvachona ndozvinoshandiswa kuna anhu anenge eyida kuchekwa, anamai ane mimba obviswe mwana uri mundani.

Tinadzo mhatso dzino chengeterwe michini kana kuti dzino shandiswa nema dhogodheya, pakuite mishando yavo mumazvi bhedhlera mwedumwo.

Mwatinoendemwo muzvibhedhleya mune muchini nemidziyo yakawanda inoshandiswa nana mukoti ngamadhokodheya pavanenge veiita mishando yavo.

Tikaende muzvibhedhleramwo muzvipatara zviri munyika mwedu iriyo michini inoshandiswa ngemadhokodheya ine mweinochengeterwa michini iyoyo.

Tikaenda muzvibhedhleramwo tinoona kuti mune zvimweni zvimbatso zvinoshandiswa kuchengeterwe michini michini iyoyo ndiyo inoshandiswa nemadhokodheya pakuite mishando wao.

Zviro zvinooneka mumbatso dzirimwo muzvibhedhlera mwedu umwo kune mishini imweni inoshandiswa kuona kunyanya ana mai ane mimba ayani kuti mwana urimo mukomana ere kana kuti musikana.

Ana mai ane mimba munokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo meienda koningirwa kuti mwana uchakagara zvakanaka here kana mwana asina kubarwa futi munofanira kuramba mweienda.

Karetu antu ekaretu anamai anga ane mimba aibatsirwa nanambuya ati kurei ndiwo aiabatsita pakubara kwawo. Hino mazuwa anaya tinawo anamukoti arimo muzvibhedhlera.

Ana edu eirwara zviyani ngatiende nawo muzvibhedhlera ngekuti iriyo mushonga yakagadzirwa ana edu imweni yakona anopuwa kuti amwe inonga yeitotapira.

Ana adodori azhinji akhona anokasika kubatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana. Saka ngeiyi ndaa munosisirwa kuenda navo kuzvibhedhlera kuti varambe vachionekwa nguwa ngenguwa.

Madzimai edu akadzitakura ayani ngaasabarire kumbatso asi ngaaende kuzvibhedhlera ngekuti kwona iyoyo ana anotobveyo abaiwa abairwa.

Anamai akazvitakura , ane mimba anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhlera voona anamukoti. Kunyazi neana adodori anosisirwe kuendawo.

Ana mai edu anemimba anokurudzirwa kuti aende kobarira muzvibhedhlera ngekuti iyoyo anonobara zvakanaka neutano hwemwana hweivhenekwa

Kune zviro zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokodheya nana mukoti pakuita mushando yavo zvimweni zvezvi michini zvavanoshandisa mukubate basa ravo.

Zveshe zvimichini zvinoshandiswa ngemadhokoteya zvakawanda muzvi bhehleya mwo zvimweni zvinobaya zvotora ngazi kuti ionekwe iningirwe kuti ichakana ere.

Madhogodheya nanamukoti vanoshandisa zvimicheni zvakawanda. Imweni yakhona yakakura, imweni idodori asi zveshe zvinoshandiswa muchibhedhlera.

Kune mitombo yakawanda muzvibhedhleramwo, imweni inoiswa mumabhodhleya, imweni inosisa muzvipepa petinoipuwa ngemadhokoteya ngatiishandise zvine ungwaru.

Patinorwara payani ngatisagara kumhatso ngekuti kugara kunmhatso hakuna zvakunobetsera. Ngatiende toone madhogodheya nana mukoti ndivoanokone kutirapa anezvingadai zveitinesa.

Kune antu akaremara zviyani kana kuti anorwara akaende muzvibhedhlera. Irimwo michini yaanoshandisirwa kana kuti yaanopuwe yekuti ahambe ndiyo.

Kune zviro zvimuchini zvidoko zvinoshandiswa ngemadhokodheya. Zvimweni zvachona zvinosanganisira zvigero, zvaanoshandisa mukuite mishando yavo muzvibhehleramwo.

Mazuwa anaya ngekuti zviro zviri kuchinja mukati mwenyika nepashi reshe, kwaane muchini yakawanda inoshandiswa muzvibhedhlera, inokone kutidetsera pautano hwedu.

Zviriyo zvimuchini zvakadai kugadzirwa mushure mekunge zvaonekwa kuti zvinodetsera mukurapwa kwevanhu kuti antu apone nekukasira.

Ziriyo zakawanda zvinokone kushandiswa ngemadhokodheya pakuite mishando yavo , zvakasiyana siyana zvine zvakona unokone kutopisa pahuma Yako otoone kuti musoro uyu aurwadzi ere.

Mazuva anaya kwane mitombo yakawanda hino mitombo iyi pane zvinoshandiswa ngema dhokoteya kuti vazotipa mitombo ino enderana ne hosha dzatinenge teizwa.

Mune zvakawanda zvinoshandiswa ngema dhokodheya muzvibhedhlera mwedu, zvimuchini zviriyo mazuwa anaya zviri kugadzirwa ngeandu akasiyana siyana zvinogadzirirwa zvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yakawanda mazuva anaya iriyo imweni inoshandiswe kuita zvekubaiwa, imweni maphirizi ekuita zvekumwa, imweni mitombo inenge iri muzvigaba yekuti tiende kodzodza.

Muchibhedhlera mwedumwo mune mibhedha yekuti tivate. Kuti tivate teirapwa tiripo nyama dzakavata zvakanaka dzakasununguka.

Zviriyo zviro zvinoshandiswa ngemadhokodheya zvingaya zvimuchini zvingaya zvakadai zvigero zvavanoshanisa mkubate basa ravo keukoti kana reudhokodheya.

Tinazvo zvinoshandiswa ngemadhokodheya, pakutidetsera pautano hwedu, pakurapa zvirwere zvetinenge tiinazvo. Zvirimwo zvimuchini zveanoshandisa.

Zviriyo zvinoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhehleremwo mwetinoenda zvaanoshandisa pakutipe mutombo kana kuti pakuite mushandando yawo.

Yuwi zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuite mishando yavo zvakasiyana siyana ngekuti zvinodetsera pakurerusa mishando yawo.

Pane imweni michini inoshandiswa nemadhokodheya ngeyekuone kuti ropa riri kuhamba zvakanaka ere mumwiri mwedu, arisi kunyanya kurumba ere kana kuti arina kumira ere.

Kune zvimidziyo zvakawanda zvinoshandiswa nemakhoti muzvibhedhlera mwedumwo zvakaita seana zvigero, zvinoshandiswa pakuite mishando yavo.

Muzvibhedhleya medu umu mune zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhokodheya pakurapa anthu ane zvirwere zvakasiyana siyana ngatiende toorapwa ngemadhokodheya.

Mitombo irimo muzvibhedhleramwoo, yakawanda zvakawandisaa zvekuti inodetsera muntu weshe , ungawe wakakuwara, ungawe unorwadziwaa ngesoro zveshe zvinodetserwaa.

Ana mukoti ane dzimweni hembe kana kuti ngubo dzeanopfeka dzinosanganisira nemamasiki ekuti avhare miro nemiromo kuti asapindwe ngeutachiwana mukati memwiri yavo.

Kune zvimweni zvimuchini zvinoshandiswa neantu anorarama ngezvimweni zvirwere zvekuti kufema kunenge koonetsa. Hino zvimuchini izvi zvinovadetsera kuti afeme zvakanaka.

Zvimichini zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhogodheya. Tikatarisa kune zvimweni zviyani zvinoshandiswa pakuningira kuti ropa ririkuhambe zvakanaka here, harisi kurumba maningi here kana kuti harina kumira here.

One imweni michini inotore ropa kana kuti inoona kuti ngazi iri kuhamba zvakanaka ere mumwiri yedu iyoyo michini iri kugadzirwa mazuwa anaya.

Muzvibhehlera mwedu umwu mune zvimweni zvimushini zvinoshandiswa ngemadhokodheya pakuise mutombo mungava muzvironda zviyani meantu anorwara.

Eya tikaenda muchibhedhleramo tinowone kuti mune zvimichini zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhokodheya , amweni anoshandisa kucheka pane michini inoshandiswe kucheka inocheka zvakanaka.

Tikaenda muzvibhedhlera tine mitombo yakawanda uye yakasiyana siyana imweni tinopuwe arimapirizi atinoonera kumbatso.

Ya tinoona kuti muzvibhedhlera mwo matinoenda mukuwo nemukuwo madhokodheya ane michini yanoshandisa yechimanje manje panenge achiita mishando wawo.

Muzvibhedhleyamwo mwatinoenda mazuwa eshe tinoone kuti mune michini yakawanda inoshandiswa ngemadhokodheya imweni kuningira ngazi imweni kuningira kuti ropa riri kuhamba zvakanaka ere.

Pamutombo yeshe yatinopuwa ngemadhokodheya ngatishandise zvakanaka teikurudzirwahe zvakare kuti timwe mvura yakawanda mazuwa eshe.

Kunehe imweni mitombo yakaita sema philizi etinopuwa ngema dhokodheya kuti tiende komwa . Hino patinomapuwa ngatiende tomwa sekubhuyiwa kwazvinenge zvaizwa.

Mitombo yeshe yetinopuwa nanamukoti kanamadhokodheya tinosisirwe kushandisa kudayi ngekubhuyiwa kwazvinenge zvaizwa.

Kune imweni mitombo yekuti tinoita zvekudzodza zvakadai ngekuti tikakuwara zviyani pakazvimba tinopuwe mutombo wekudzodza potoserera.

Mitombo yetinopuwe kuzvibhedlera ngatishandise kudai ngekubhuyirwa kwetinenge taiswa anyazwi ari mapirisi ngatimashandise kudai ngekubhuyiwa kwezvinenge zvaiswa ngemadhogodheya.

Mitombo yakawanda muzvibhedhleramwo. Hino tisagare kumbatso nehosha. Ngatiinde kuzvibhedhlera toopuwe mitombo inoenderana nehosha dzetingadai tiinadzo.

Mitombo yedu yatinopuwa imweni inenge iri mumabhodhleya muzvikaba imweni yakona inenge iri muzvipepa ngatiishandisei zvakafanira.

Muzvibhehlera mwetino endemwo mune mutombo yakanaka maningi yekuti tikapuwe tikaende tikapuwa mutombo iwowo tinopora apapo apapo.

Petinopuwe mutombo payani ngemadhokodheya ngatiyayiye tizwisise kuti tizoite kudai ngekubhuyiwa kwezvinenge zvaizwa ngemadhokodheya edu.

Tikaenda muzvibhedhlera zviyani tinopuwe mitombo yakasiyana- siyana imweni inozwi endai mwoidzora imweni inozwi endai moomwa imweni tinoite zvekubairwa.

Kune zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhokodheya, muzvibhedhlera mwedumwo, kuongorora nekurapa varwere vane zvirwere zvakasiyana-siyana. Ngatiende toorapiwa.

Mitombo imweni yemazuva anaya yakagadzirwa mushure mekunge kwaonekwe hosha dzingadai dziriyo mukuwo wetiri kurarama mundaraunda mwedu munomu.

Tinayo mitombo yechimanje-manje irikugadzirirwa isusu kuti ione kupona. Ngatiende kuzvibhedhlera topuve mutombo tirapive tiende mukuvo uchiripo tipone.

Mitombo yakawanda mazuvaanaya, yechimanje manje irikugadzirwa mazuva anaya irimo muzvibhedlera medu ngatiende tinoyipuwa tiyishandisa nekuti irikudegadzirirwa isu.

Mitombo mazuwa anaya yawandisa. Yakawanda ngekuti irikugadzirwa mushure mekunge kwaonekwa kune chirwere chauya, kotogadzirwa mutombo unoenderana ngechirwerecho.

Imweni mutombo inenge iri muzvikaba yekuita ekumwa kunyanya yeana adodori yegotsorwa mukapuwa ana vakamwa vanotopora

Kune mitombo yechimanje manje yatiri kugadzirirwa mazuwa anaya tinosisirwa kushandisa mukuwo nemukuwo ngatiende topuwa tiishandise .

Mitombo yawanda mukati mezvi bhedhlera zvedu mazuva anaya angave ari mapirizi kana kuti majekiseni etino bayiwa nema dhokoteya kana kuti imweni yekuti tidzore panenge paka kuvara.

Mitombo yechimanje-manje yemazuva anaya yakagadzirwa mushure mekunge kwaonekwe zvirwere zvakasiyana-siyana, kochoogadzirwa mitombo inoeenderana nezvirwere izvozvo.

Karetu amweni aitokona kufira mumpatso ngenyaya yekutama mitombo ingakwanisa kudetsera hino Mazuva ano kwane mitombo yechimanjemanje iri kugadzieirwa antu akadai.

Mitombo yedu yawanda muzvibhedhlera zvedu mazuwa anaa imweni yakhona yakatogadzirirwa ana adoko, imweni yakhona yakatogadzirirwa anthu akuru.

Karetu zviyani amweni anamai aikone kutofa eide kubara ngekuti kwakanga kusati kwane zvibhehlera. Hino mazuwa anaya zvibhehlera zvinotibetsera kuti todetserwa tiriyo mukati mwezvibhehlera.

Tinayo mitombo yechimanje manje ndiyo yadai kudzara muzvibhedhlera mwedumwo kunyazwi ngemuzitoro zvinotengese mitombo ndiyo yadzara yemazuwanaya.

Mitombo dzedu dzirimwo muzvibhedhleramwo dzimwe dzachona dzawanda ngedzemazuwanaya dzirikugadzirirwa isusu zvino ngeiyi ndaa petinorwara ngatiende toipuwa.

Mazuwanaya kune mishonga yechimanje manje irimo muchipatara zvedu yakagadzirirwa isusu ngeiyi ndaa tinosisirwe kuenda tiende kopuwa.

Tikaenda kuchibhedhleya zviyane dzimweni nguwa tinopuwa mapirisi anotidetsera kuti tikasire kupota kubva kune zvirwere zvetingadai taizwa ,ngatiamwei mukuwo ngemukuwo.

Majikiseni etinoona kana kuti etinobaiwa ayani taenda muzvibhedhlera anenge ane mitombo yekuti ukabaiwa payani unopinda mukati mwemwiri wotouraya hosha dzinenge dzirimwo.

Muzvibhedhleramwo mune mapirizi akawanda akasiyana siyana anokone kurapa zvirwere zvakasiyana siyana ungadai uri musoro mungadai murimundani kana kuti makumbo mwiri weshe une mapirizi.

Mitombo yedu mazuva ano aya, imweni yakona inoiswe muzvibhodhlera, imweni yakona inenge iri yekuti tomwa kunyanya anorwara negotsorwa yani anopuwe kuti aite zvekumwa iri muzvibhodhlera.

Antu ekaretu aishandisa mutombo yakanga irimwo mukati mwemuganga mwawo muntaraunda mwawomwo. Hino mazuwa ano tazokura zviro zvanaka ngekuti kwaane mutombo yechimanje manje.

Mitombo yechi manje manje ye mazuva anaya inoiswa mu mabhohleya otopuwa votoende ku mhatso koshandisa angave ari mapilizi kana kuti mutombo wekutomwa.

Mazuwa anaya kune mitombo yechimanje manje yekuti tikaenda muzvibhedhlera tinoopuwa iyo yakagadzirwa ikaongororwa ngevezveutano ngatiende inotidetsera.

Karetu antu ekare aingo shandisa mitombo yaniga muma mizi mawomwo asi hino mazuva anaya zviro zvachinja kwane mitombo yechi manje manje ndiyo yakushanda.

Mitombo yemazuwa anaya yechimanje manje iriyo mukati mwechibhedhlera imweni tinoite ekumwa imweni tinoite ekumwa ari mapilizi imweni tinoite ekubaiwa kana kudzodza.

Mitombo yaka wanda mazuva anaya ndaka zombo one umweni mukomana waiya ane chirwere che shuka waiya ne zvima jekiseni zvake zva ayizvi baira mangwanani ega ega.

Mazuva anoaya mitombo yakawanda muzvibhedhlera mwedu mwo ingave mapilizi ekuti tinopiwa kuzwi enda unomwa kana kuti kamwe pazuva amweni kaviri amweni katatu pazuva.

Mitombo yakawanda mukati mezvibhedhlera mwedu mune mishonga yakawanda maningi ndopatino mbuyirwa mushandisirwo yainoizwa ngatishandise kudai ngekubhuyiwa kwazvinenge zvaixwa ngemadhokodheya.

Mitombo yemazuwa anaya inorapa .Inorapa matenda akawanda .inonge indaa patinozwe muwiri isikazwi zvakanaka. Ngatiende topuwe mitombo.

Vantu yekaretu ana sekuru edu nana mbuya edu ayishandisa mitombo yechiantu asi mazuvaano aya kwava nemitombo wechimanje manje inowanikwa muzvibhedhlera.

Mazuva anawa mitombo yazara kwese kwese muzvibhedhlera zvizhinji zvemunyika medu tikaendayo teirwara tinoona kuti mitombo iriyo uye yakadzara.

Mitombo yechimanje-manje, yawanda muzvibhehlera, kunyazi nemuzvitoro zvinotengese mitombo. Iyi mitombo yakagadzirwa zvinoenderana nezvirwere zvatinenge teizwa.

Mitombo yatanayo muzvitoro zvinotengesa mitombo nemuzvibhedhlera mwedu mo yamitombo yechimanje manje iri kugadzirwa mazuva anawa inorapa.

Mitombo yechinanje manje yakagadzirwa kwaonekwe kuti kune zvirwere zvakati ngokuti hino patinozwe zvirwere zvemumwiri mwedu ngatiende torapwa ngekuti mitombo iriyo.

Kune mitombo yechi manje manje yadzara muzvibhedhlera medumwo . Kunyazi nekuzvitoro zvinotengesa mitombo iriyo yakadzara petinorwara ngatiende totenga.

Ana mai akazvitakura ane mimba ayani, amweni acho anoenda kuzvibhedhlera kuenda koningirwa ngemichini yechimanje manje kuti aone kuti mwana urimo indombie here kana kuti mukomana.

Mitombo yechimanje manje ndiyo yadai kudzara muzvibhehlera mwedumwo inoenderana nehosha dzingadai dzeitenderera mazuwa anaya atiri kurarama. Ngatiende torapiwa.

Mitombo yechimanje-manje, yetinoona muchibhedhlera, kana muzvitoro zvinotengesa mitombo, yakagadzirwa zvinoenderana nezvirwere zviriyo mazuwa anaya.

Mitombo yechimanje manje ndiyo yadai kudzara muzvibhehlera mwedu umwo hino petinozwe musoro reipanda kana mundani meirwadza ngatiende topuwe mutombo

Tikaende muzvibhedhlera teipuwe mitombo ngemadhokodheya kana kuti ngiana mukoti umweni tinopuwe uri muzvibhodhleya kuti tiende nawo kumbatso.

Mazuva anoaya zviro zvati chinjeyi kwava nemutombo wechimanje manje yava kushandiswa muzvibhedhlera mwo inodai yatinopiwa nemadhokodheya kana tapindemwo.

Kune zvimweni zviro zvisingabatikirwi ngeantu ,asi zvakakosha mundaramo dzedu. Kuti pane zviyani nyaya dzinenge dzeinesa, munhu unosisirwe kutsvaka muntu umwe waanogonda wekuti umubhuire omudetsera.

Tikaningira mukati mwechibhehlera mwedumo mune antu anogara kudii rekutodetsera antu ane nyaya dziri kudai kuwanisa mukati mwekupona kwawo dzingadai dziri nyaya dzemizi kana kuti dzeana.

Antu azhinji pane nyaya imweni yaanorekerere asi yakakosha ngekuti umweni akazofungisisa ari ega unokone kuzotogume pakudziuraya .Ngatitsvake wetinobhuyira nyaya dzedu .

Muntaraunda mwedumwo mwetinogara dziripo dzimweni nguwa dzekuti ndxondo mupfungwa zvinenge zvisizi kugadzikana zvakanaka tinosisirwe kuti tiende toogara pashi neanokona kureketa nesu.

Eyah utano hwakakosha kumuntu weshe hino tinosisirwe kuti patinorwara payeni tishandise zvibhedhlera zvirimwo mukati mwenyika mwedu tisagara kumhatso ngehosha.

Eya tinoziye tikaenda muzvibhedhlera kune amweni anenge eineseka mupfungwa pane zvinenge zveinesa zviyani. Tikaende muzvibhedhlera ariyo antu anenge eifundisa ngekugadzirisa pfungwa dzedu.

Kune amweni ana akabarirwa mumhuri dzekuti abereki anenge eitambudzika. Kana kuti abereki anenge eirarama ngeurema tinosisirwe kuvadetera ana awawo munharaunda dzedu.

Ana adodori ayani ekuti anonga asisina anochengeta kana kuti nherera dzinodawo anochengeta mukati mwemunharaunda mwedu kana dzirimwo ngatidzichengetewo sekuchengeta kwetinoita ana edu.

Kune amweni ana anongohamba mukati mwemizi medumwo asina neaanogara naye ngatiabatikirewo ana awawo tiatore tiachengete tiaone seana edu.

Kune antu akawanda angawe ana adori-dori kana kuti antu akuru ari kurarama ngehurema. Ngatisavasheka kana kuvasiyawo pane zvetinoita.

Tinosisirwa kubatikira ana ngekuti hai kune amweni ana anokona kufirwa ngeabereki ese osara ari ana anofara ega ngatiachengetewo ana awawo mumabuya mwedumwo

Tinoone kuti tikaenda muzvibhedhlera mwedu madhokodhera anoshandise mitombo yakasiyana siyana ana adodori amweni anoizwe zvekubairwa kuti auraye utachiona hunenge huri mumwiri mwao.

Mazuva ano mwana weshe une kodzero dzeku enda ku chikora hino kune amweni ana asisina abereki asara ari nherera awawo tino sisirwa kuva fundisawo tova detserawo se ndaraunda.

Ana edu adori-dori anosisirwe kurambe eyiende koone madhokodheya ngekuti mwiri wawo unokasike kubatwa ngezvirwere zvakawanda. Ngatirambe teingoendeyo nawo koningirwa.

Kune dzimweni nzvimbo dzinochengeterwe ana, ana ayani anonga asina abereki eshe angadai akafirwa kana kuti angadai akarashwa nana mai awo ngatiendesewo atinonga tanonga.

Munthu weshe unosisirwa kuti ngemukuwo ngwmukuwo amboenda kuchibhedhlera, omboenda koningirwa pfungwa nengazi yake kuti zvichakamira zvakanaka ere.

Tinosisirwe kuti pachezvako muntu umbonevo nguva yaunoende kunoona madhogodheya, vomboongororwa vozwe kuti mwiri yako haina hosha dzirimwo ere.

Kuzvikoshesa mwiri wedu kwakanaka maningi. Kunotidetsera kuti tigare tine hutano hwakanaka, teipote teimboendeyo kuzvibhedhlera koningirwa nemadhokoteya.

Zvirongwa zvakawanda wanda zviri kudai kuburwa ngevezveutano, ungati zvimweni zvekuti kana uizwe kuti une nyaya dziri kukunesa mwukati mwekurarama, ariyo anokone kukudetsera kuku kurudzira.

Petinoende muzvibhehlera muyani tinombovhenekwa tomboningirwa mumwiri mwedu ngemuchini iriyo muzvibhehlera. Iriyo michini unovheneka. Ngatiende tovhenekwa.

Tinazvo zvinotimisa mwukati mwendaramo dzedu kunyaya dzehutano. Hino ngeiyi ndaa, tinosisirwe kuchibatikira miiri yedu, tisarekerera mwiri yedu.

Mundu weshe unosisirwe kudzibatikire muiri wake ngekuti ukasazvibatikira iwewe akuna unozouya eibatikira muiri wake. Inonge iri ndaa unosisirwe kumbopote yeinda kunoona anamukoti.

Tinosisirwa kuzvibatikira mwiri yedu kunyazwi nemwiri yeana edu. Ngekuramba teiende muzvibhedhlera teione madhokodheya arambe eitiningira kuti mumwiri mwedu amuna zvirwere .

Muntu weshe unosisirwa kuzvibatikira mwiri wake kunyanya nekuende koonekwa kuti ngazi ichakanaka ere uyezve ngazi iri kuhamba zvakanaka ere mumwiri mwedumwo.

Muntu weshe unosisirwe kuzvibatikire zvakanaka muiri wake kuburikidza nokunwa mvura yakawanda, muntu unosisirwa kunwaa yakawanda uye mvura yakachena.

Munthu wega-wega unosisirwa kudzibatikira, kuzvibatikira ngemwiri wake. Ngekuti ukasazvibatikira iwewe, akuna munthu unozouya kuzobatikira utano hwako.

Muntu weshe unosisirwa kuzvibatikira ngenyaya yemwiri wake kuti pfungwa dzakagarisika zvakanaka ere nengazi yake irikuhamba zvakanaka ere .

Dundu reshe rinosisirwa kuti ambo pota eyi ende koona ana mukoti umbo ongororwa mwiri wake kuti zvichaka mira zvakanaka ere kana kuti pane zviri kunesa.

Muntu weshe uno sisirwe kuzvi batikira ngeku tombo pote eyi ende koona madhokodheya nana mukoti vo ningirwa ropa ne ndxondo kuti zvakamira zvakanaka ere.

Tikoshese mwiri yedu zvakanyanya mukuwo nemukuwo. Patinozwe nyama dzeipanda kana mwiri isizi kuite zvakanaka ngatiende kuzvibhehleya torapa mukuwo uchiripo

Tinosisirwe kubata mwiri yedu zvakanaka kunyazwi nendxondo dzedu, pfungwa dzedu dzinosisirwa kunga dzakagadzikana mukuwo ngemukuwo ngekuti dzikasagadzikana ndipo payani umweni ozofunge zvekuda kudziuraya.

Pane zviro zvimweni zvisinganyanyi kubatikirwa ngeanthu mazuwa anaya Zvekubatikira kuti pfungwa dzemunthu dzakagadzikana ere. Kana tine zvinonesa zviyani, tikaende kuzvibhedhlera kune anthu anodetsera.

Dzimweni dzenguva mukuhambamwo, tinadzo nyaya dzingadai dzeitinetsa mukati mepfungwa dzedu, dzinenge dzeitishungurudza mikuwo yeshe. Hino ngeiyi ndaa tinokone ketsvake muntu wetinogonda, tomubhuyira nhunha dzedu.

Muntu weshe unosisirwe kuzvibatikira mwiiri wake. Kudai ngekumwa mvura yakachena nekuramba eiende kumadhogodheya kooningirwa kuti aoneke kuti haana zvirwere here mumwiri mwake.

Ngatibatikire mwiri yedu antu woye ngekuti dzimweni dzenguva tinotohamba asi kuti tinokone kutonge teyirwarira mukati. Hino tinofanirwa kupote teyinoone madhokodheya.

Muntu weshe unosisirwa kuzvibatikira ena pachake, eimboenda kooningirwa kuti ropa ririkuhamba zvakanaka ere?, uyezvee ngazi ichakanaka ere? nendxondo.

Muntu weshe unosisirwe kuzvibate zvakanaka asaite, utsvina pamuiri wake, asi agare arimunhu wakahlamburuka mukuwo weshe.

Muntu weshe , unokurudzirwa kuti azvibatikire pamwiiri wake. Petinozwe kunge mwiiri isizi kuita zvakanaka zviyani, ngatiende kuzvibhedhleya, toona madhokodheya.

Muntu weshe unosisa kuzvibata zvakanaka zvino ngeiyii ndaa tinofanira kuenda kuzvibhehleya toonekwa pfungwa dzedu nengazi yedu kuti zvichakanaka ere.

Muzvitoro zviyani zvinotengesa mitombo munosisirwa kunge mune antu anonase kuziya nezvemutombo kuti atipe mutombo wakafanira inoenderana nehosha dzatinadzo.

Nyaya yezvitoro zvinotengesa mitombo mumabuya mwedumwo, ngatizvishandise teitengeyo mitombo ngekuti zvakaisirwa isusu kuti tizvishandise.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvawanda munyika mwedumwo. Hino petinozwe mwiri yeipanda ,ngatiende toshandisa zvitoro izvozvo, teitenge mitombo.

Zvitoro zvinotengesa mutombo yakasiyana siyana zvirikuwanda munyika mwedu. Ngatiende tootenga mitombo patinozwe miri dzeipanda zviyani.

Zvitoro zvinetengese mitombo mumandaraunda mwedu umu zvadzara zvawanda maningi. Ngatingorumba kootenge mitombo iyoyo.

Antu ane zvitoro zvinotengese mitombo mumabuya mwedumo anosisirwe kutengesa ngemutengo wakanaka kuti muntu weshe akwanise kuhanira mutengowo.

Zvitoro zvino tengese mitombo muma buya mwedumwo kazhinji kakona kune anotengese mitombo yakawanda yaka siyana siyana hino ngatiende totenge mitombo yeshe yetingada.

Zvitoro zvinotengese mishongs zvawanda muntaraunda mwedumwo. Hino patinoende kuotenga mishonga ngatiende tanyorerwa naana mukoti mishonga yetinofanira kutenga.

Ukaende zvitoro zvino tengese mitombo kunooneka mitombo yeshe yakasiyana siyana yatingadai teyiida asi imweni yakona inodakuti titenge tanyoreswa nemadhokodheya.

Mumabuya mwedumwo, zvirimo zvitoro izvozvo zvinotengese mitombo yakasiyana-siyana ngatizvishandise teitenge mitombo inokwanisa kutidetsera.

Mumanharaunda mwedumo, kunyazwi mumakanyi kana kumataundi zvitoro zvinotengese mitombo zvawanda maningi , hino petinonyorerwe mitombo ngemadhokodheya ngatiende tootenga.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvadai kuwanda mazuwa anaya. Hino petinonzwe nyama dzisingaiti zvakanaka zviyani, ngatiende ngatirumbe kuzvitoro totenge mitombo.

Anhu anofundisa anhu ngenyaya yezveutano zvirwere nehosha dzingadai dzeitenderera mazuwa Anaya ari kuwanda mundaraunda dzedu ngatiyaiye tizwisise.

Kune antu anohamba mundaraunda kana munzvimbo dzinoungana antu akawanda eifundisa antu ngezvezvirwere ngekuzvichengetedza kubva kuzvirwere izvi.

Anthu amweni anodhana kuende panenge pane anhu akawanda zviyani eibhuyirwe ngezveutano kana kuti eirapwa pajekerere pane anthu hino ngeii ndaa tinosisirwe kuti tibatikirewo pane anthu awawo.

Antu anohambe eifundisa anthu ngezveutano ngatiayaeye maningi ngekuti zvirozvo zvinotidetsera mukuziya zvirwere zvingadai zviriyo ngekuti zvingapedzwa sei.

Anthu anohambe einingira kuti ropa richakanaka ere uye apana zvinorwadza ere mukati memwiri mwedu .Amweni anokone kuhamba muntaraunda .Ngatisaramba, asi ngatiende tooningirwa.

Ariyo antu anohamba eifundisa antu ngenyaya dzeutano idzi, saka ngeiyi ndaa tinosisirwe kuti pazvinenge zveibhuyiwa zveutano titeererese ngekuti zvinotidetsera mukurarama.

Kune antu anombohamba akapfeka ngubo dzakafanana eifundisa antu nekuda kwezvirwere uye kuti zvirwere izvi zvingadzivirirwa sei.

Ariyo antu anohamba eibaira antu pachena, kana kuti amweni akhona anohamba einingira kuti ngazi ichakanaka ere, atisati tane zvirwere ere mukati memwiri yeduyo.

Ariyo antu anohamba eifundisa antu munyika mwedumwo ngezveutano, hino paanofundisa eibhire anhu kuti anhadzirire utano hwawo ngatiyaeye.

Mazuva antu ariyo anohamba eifundisa antu ngezveutano uyezve kunokone kuonekwa mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Ngatiende toofunda, teiyaiyawo.

Antu anokone kuhamba eifundisa antu ngezveutano. Dzimweni dzenguva ane anotoningira ropa. Izvi zvinoizwe mahara uye pachena pajekerere.

Antu anokone kuhamba eifundisa antu ngezveutano zvakanakira kugara neutano hwakanaka uyezve nekufundisa antu nzira dzezvirwere zvakasiyana -siyana.

Ariyo antu ezvimweni zvirongwa zviri kuizwa mazuwa anaya zvekufundisa anhu pamusoro pezveutano tati batikirei ndizvo tiende tifunde tizwewo nezveutano hwedu.

Antu ariyo anohamba einingira ropa reantu pachena. Amweni anouya muchibhedhlera, amweni anoite zvekuhamba mukati memantaraunda mwedumo, petinoaona ngatiende toofundiswawo.

Ariyo antu anohamba munharaunda mwedumwo kunyazwi nemumadhorobha eifundisa antu ngendaa dzehosha dzingadayi dziriyo mazuwa anaa.

Ariyo anthu anohamba eifundisa anthu kana kuti ebhiira anthu kudai ngehosha, ngezvirwere zvirikutendera mazuvaanaya. Tisadhana kuenda kofunda.

Mazuva anaya zviro zvati nakei ngekuti anthu anohamba eifundisa anthu ngezveutano awanda munyika mwedumo ngekuti chero mumabuya vanoguma veifundisa muntu weshe.

Kune antu anohamba eirape antu kana kuningira ropa reantu panjekerere pane antu akatowanda Hino patinoanzwa kana kuaona ngatiende tinoningirwa ropa redu.

Tika tarisa mu ndaraunda mwedumo ku nyazi nemu madhorobha ariyo antu anombo hamba ane hembe dzaka fanana eyi fundisa antu ngezve utano ngati ende tozwawo.

Muntu weshe unosisirwe kudzibatikira nyama yake ngekuti dzimweni dzenguva ndengo dzedu dziripandau dzakafishika dzingadayi dzine zvirwere. Ngatiende kuzvibhehlera toobatsirwa tipone.

Munhu weshe unosisirwe kukoshesa mwiiri wake, ndengo dzeshe dzemuiri dzinofanira kunge dzine utano hwakanaka. Ngeiyi ndaa tinosisirwa kuramba teiende kuzvibhedhlera.

Ii eya igwinyiso iroro rekuti tinosisirwe kubatikira ndingo dzemwiri wedu kunyanya dziripa nzvimbo yakafinyika dziyani kuti dzifanire kugara dzine utano hwakanaka.

Akomana azhinji anonyanya kutya kuende kuzvibhedhlera nekuti anodhana ,nguwa dzimweni eirwara ngenhengo dzemukati zviyani, anodhana.

Karetu zviyani, anthu ekaretu aiona ngemunthu oorutsa ndipona peaizoona kuti munthu waane mimba. Asi mazuwa anaa zvaayo zvimichini zvinotoratidza kuti munthu waane mimba ere kana kuti aana.

Tinosisirwe kubatikire mwiiri yedu zvakanaka, kunyanya arume neakomana. Kune amweni anotya, kana kuti anodhana, kuenda kuzvibhedhlera. Ngaaende ooonekwa.

Akomana amweni akona anodhana kuenda kuzvibhedhlera. Kunyanya eirware ndengo dzavo dziripanzvimbo dzakafishika. Ngatisadhana, tiende kuzvibhedhlera.

Eya kunyanya akomana apenoo kuti chiinyi amweni achona adakariri kuenda kuzvibhedhleya kooningirwa, hino akomana eshe anokurudzirwa kuti ambopote einda.

Muntu veshe akomana, asikana nanamai nanababa anambuya nanasekuru anosisirwe kuti apote eimboende kuzvibhedhlera ombo vhenekwa.

Muzvibhedhlera medumwo zviro zvati rerukei maningi ngekuti michini inoningira kuti waane mimba ere kana kuti auna yadzara karetu anthu aiti akatoona munthu oorutsa ototi imimba.

Pane nguva dzimweni dzekuti nhengo dzedu dziri pa nzvimbo yaka fishika dzinenge dzisizi kuita zvakanaka kana kuti dzeyi rwadza tisa dhana kuende koone madhokodheya.

Muntu weshe unosisirwa kuti ange ane hutano hwakanaka kunyazwi mungazi mwedumwo hino tinosisirwe kuti tipote teiende koningirwa kuti ngazi ichakanaka ere.

Antu anoite zvemitambo kana kuti anorumba ayani anokurudzirwa kumwa mvura yakachena mukuwo ngemukuwo ngekuti anobuda mvura yakawanda mumwiri mwawo.

Antu anorumba neayani anotamba mabhora anokurudzirwa kumwa mvura yakawanda nekuti antu anojuwika eibuda mvura yakawanda mumwiri.

Kune imweni mitombo yakagadzirirwe antu vanenge vakakuvara. Angava vakuvara veitambe bhora kana kuti eirumba, kana kuti eiita imweni mitambo yakasiyana-siyana.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti ambopote eirumba rumba kana kuti eimbotamba bhora ombojuwika kubuda munyu nemvura dzinenge dziri mumuviri zvinomudetsera pahutano hwake zvakakosha izvozvo.

Kune mitombo yakagadzirirwa antu anoita zvekurumba kana kuita zvekutamba bhora asi chakanyanya kukosha maningi ngechekuti antuwo amwe mvura yakawanda ngekuti inotidetsera kuti mwiri wedu ugare wakanaka.

Taningira kumabhora kunotambirwa mabhora kana kuti kune antu anorumba, kune antu amweni anenge eihamba ane zvimabhegi zvinenge zvine mutombo zvekuti muntu akakuwara anomudetsera.

Mazuva anaya amweni antu ari kuto rarama nge zvipo zva aka puwa ndi Mwari kungange kuri kurumba kana ku tambe bhora hino ngati shandise zvipo zvedu zvetinazvo.

Antu anoite zvemujaho kutamba bhora neimweni mitambo yakasiyanasiyana antu wo awawo azhinji akona mwiri yawo inonge yakagwinya nekuti anombomwa mvura nguwa nenguwa.

Tine mutombo yakawanda inopuwa antu anoita zvekurumba kana kuti anokuwara eitamba bhora amweni anopuwa mutombo zvosungirwa nezvimachira zvekuchena.

Pane imweni mitombo inopuwe antu anoite zvekurumba kana kutamba bhora asi kazhinji antu anokurudzirwa kumwa mvura yakawanda.

Antu ayana anorumba neanotamba bhora anokurudzirwa kumwa mvura yakawanda ngekuti anojuwika zvakanyanya eimwa mvura yakachena .

Mazuva anaya kwane zvimuchini zvakawanda zvinodetsere antu mukurapwa kwawo kune zvimweni zvino shandiswe kusunda antu ayani anenge as ingachagone kuhamba.

Pane michini iri kushandiswa nemadhokodheya mazuva anaya. Imweni yakona ndeyekunzwa kuti hana ichirikurova ere pane muntu, kana kuti ngazi iri kuhamba zvakanaka ere.

Mazuwa anaya zviro zvachinja ngekuti kwaane zviro zvinoita kuti zviro zvikasike. Zvimweni zvinoshanda nemagetsi muzvibhedhlera mwedu zvinoshandiswa ngemadhokodheya.

Kune zvimweni zvimuchini zvinoshandiswa ngemadhokodheya zvekuone kuti hana iri kurova zvakanaka ere aisi kurumbisa ere zvekuti uti yena unoise munzeye eitozwr kuti zvakamira wani.

Mazuva anaya zviro zvachinja. Zvimweni zvacho zvatochipa ngekuti pamweni dzenguwa miviri yedu inokone kunge yeirwadzira mukati. Hino tikaende kuzvibhedhlera, iriyo michini inokwanisa kuningira zviri mukati.

Mazuva anawa ndonyaa yekuti zviro zviri kuchinja munyika mwedu nyazwi nepashi reshe .Zviriyo zvimuchini zvinooneka muzvibhedhlera mwedumwo zvinoshandisa magetsi nemadande mutande.

Tinayo michini inoshandisa magetsi muzvibhedhlera mwedu umwo. Tikapindemwo tinotoone kuti irimo muchini yadayi kuwanda mazuwa anaya ngatiende toyishandisirwa.

Mazuwa anaya zviro zviri kuhambe mumadandemutande . Mazuwa anaya tikaendamo muzvibhedhleyamo zvirimo zvimichini zvinoshanda nemagetsi zvinoshandiswa ngemadhokoteya nana mukoti

Kuchinja kuri kuita zviro pasi reshe kuri kurerusawo zvimweni zviro ngokuti hai muzvibhedhlera mwedu umwo mwune muchini unoshandise magetsi inoita kuti zviro zvikasire .

Tikagume muzvibhedhlera, tinoone kuti mune michini yechimanje-manje ,yakadai kudzaremwo, iyo inodetsera madhogodheya, kuvheneka nekuningira hosha.

Kune imweni mitombo inoshandiswa ngemadhokodheya yakadai ngeiyani inoshandiswe pakuone ropa kuone kuti ngazi irikuhamba zvakanaka ere mumwiri mwedu

Mitombo yechinyakare tinayo antu eukaryote zviyani aienda mugwasha antu ainasa kuziya nezvemitombo ndiwo aienda kotsvaka eitsvakirawo amweni.

Karetuyo kwaiya nemitombo yakasiyana siyana yaishandiswa neantu ekudhaya aikume mashakani kana kutsa nzinde otomwa opona.

Mitombo irimwo mumakanyi mwedumo muntaraunda yetinokone kutotsa kana kukaya mashakani totogadzira mutombo tomwa kupedza hosha dzatinenge tinadzo.

Mitombo yetinayo mumizi medumwo muntaraunda dzetinogara tinosisirwa kuishandisa ngemwazvo teishandisa zvakanaka. Ngatisaishakurira pashi ngekuti inotidetsera muntaramo dzedu.

Eya mumabuya mwedu umwo mitombo tinayo zvekuti tikazwe mundani zviyani kune imweni yekuti unototsa pashi nzinde woende kumbatso wotereka wotomwa wotopora.

Mutombo yechinyakare yaishandiswa maningi ngaanasekuru edu nana mbuya edu aiende kotsa nzinde oende kumphatso okwatisa.

Mitombo yekaretu kana kuti yechinyakare kana kuti yechianhu yaiende kotsvakwa neantu anoziya nezvayo ouya ogadzirire antu, opuwa otomwa.

Kune imweni mitombo yaaku togadzirwe kubve mumitombo inobve mumabuya mwedumo mumbiti dzetinadzo. Hino isusu tinokone kuto ishandisa yakadaro, yeito tidetsera.

Mutombo yeduyo irimwo mukati mwemambuya, imweni yakhona tinokone kuitora womwa isizi kubikwa. Unongoinyika mumvura woisa muchibhodhleya, wotomwa wotopona.

Eya ,irimwo mitombo yakasiyana-siyana mwetinogara. Imweni norapa magotsorwa, imweni yakhona inorapa musoro kana mundani. Ngatiishandise zvine ungwaru.

Mitombo yedu iyani yechinyakare ichirimwo mukati mwemizi mwedumwo. Imweni yakhona yakaita sana teu anodetsera amweni anodetsera kana zvihuku zvinenge zvakukuzuza zviyani.

Mitombo yechiantu yaishanda zvakawanda zvakasiyana siyana vamweni aiti zviyani akarumwe nenyoka aitotora mutombo wona iwowo odzodza panenge parumwa nenyoka payani muntu otopora.

Mutombo mizhinji iri mukati mwemizi mwedumwo inode antu anokone kuinasira zvakanaka obika kana kuri kubika kana kuri kutsvakira amweni otsvaka zvakanaka.

Mitombo yechinyakare yaitorwe antu asharuka ayani zviyani aitore mapadza oende kotsa nzinde ouya nadzo oterek otopa muntu weshe omwa.

Mitombo yetinayo mumamizi mwedu tinosisirwa kuishandisa zvakanaka teiziye zveinoshanda uye kuti inokumanidzwa zvakadini

Mumamizi mwedumwo tinayo mitombo yakasiyana-siyana, inokone kutidetsera kurape hosha. Ngatiishandise zvine udzamu, uye zvine ungwaru.

Mitombo yekaretu yanga yakasiyana siyana imweni yaite zvekukumiwa mashakani imweni yaite zvekutsiwa nzinde imweni yaite zvekuchekwa mapande .

Mitombo eya tinandzo mumizi mwedu dzakaita semushani ,mugwavha, mundimu nedzimweni dzakasiyanasiyana idzi dzinoshandiswa kurapa gotsorwa.

Eya karetu mumantharaunda mwedumwo, antu ekare aishandise mitombo yaaiya nayo mudhuzemwo. Antu akuru aiziya musanganisirwe awo, ndiwo aiugadzira.

Mumabuya mwedumwo mitombo tinayo asi tinosisirwa kuti tigadzirirwe neantu anonasa kuziya ngekuti tinokone kuzogadzire zvisizvo tikamwa tikafa.

Mitombo yatinayo imweni yakona tinoiziya mashandisirwo ayo. Imweni yakona atiiyiziyi hino ngeiyi ndaa tinosisirwe kuti titore yatinokona kushandisa iyani nekuti ikasashandiswa zvakanaka unokona kufa.

Karetu mazuva ekaretu kwaiya kusina zvibhedhlera. Hino antu aishandise mitombo yanga irimwo mumaboya nemuntaraunda mwaaigaramwo.

Mitombo yedu irimwo mukati mwemizi yetinokone kutsa zvakadayi ngeana tsangamidzi ukaitsa zviyani mukainanika mozoitsenga kana mundani marwadza, inorapa.

Mitombo imweni inotorwe wotsa midzi kana kuti wotsa nzinde dzayo woenda nayo kumhatso. Wosvika woigeza woikwatisa moise muchikaba motomwa.

Imweni mitombo yaikona kuitwa zvekubikwa kana kuti imweni yaingotsiwa nzinde dzoanikwa anhu ototsenga orya otopona.

Kune mitombo imweni yatai gadzirirwa ndiana mai edu mazuva atai kura imweni yakona waingozwa wonzi o uyu mutombo uyu tsenga urye ngekuru inodetsera mu mwiri mako.

Karetu zviyani, antu aisatomboneseka ngemitombo ngekuti yanga yakadzara muntaurandamwo. Waingoenda owotsa otouya kumbatso obika, omwa nemburi, otopona.

Mitombo yedu irimwo mumabuya mwedu tinokona kushandisa mashakani kana kushandisa nzinde kana kushandisa mapande, tokwatisa tomwa totopona.

Mumakanyimwo mumizi mwedu mwetinogara tinayo mitombo yakasiyana siyana inokone kutibetsera kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana. Ngatiyishandise neungwaru neu chenjeri.

Mitombo yetinayo mukati mwemizi mwedumo inoshande zvakasiyana siyana hino ngeiyi ndaa inode antu anokone kuishandisa neantu anonasa kuziye ngezvazvo.

Mitombo yedu yechiantu yakadzara mukati mwemizi mwedu umu asi zvinode kuti ishandiswe kana kuti itsvakiwe ngeanokona kuzvigadzira uyezve neanokone anonyatsa kudziziya mitombo dzacho.

Mitombo yatinayo mundaraunda medumwo ngatiishandise teishandisirwa neantu vanokona kuishandisa zvakanaka ngekuti inotidetsera mukati mwekupona kwedu.

Mitombo yedu yaishandiswa nana mai nana baba ekaretu yaiya detsera ngekuti pamweni pachona ana mai vaingoone muntu achingotsenga zvaiabetsera kuti asanyaya kurwara.

Mitombo yekaretu yaishandiswa neantu ekaretu kana kuti mitombo yechiantu irimwo mundaraunda mwedumwo hino inoda kuti tinasirirwe neantu anozvikona anozviziya.

Tikaende mukwasha mumabuya mwedu umwo , mune mbuti yakawanda maningi inokwanisa kurapa inokone kutidetsera .Ngatiende tooishandisa tipone .

Antu ekaretu aishandisa mutombo yainga irimwo mumizi mwavomwo anosanganisira nzinde dzemumbuti nemashakani nemapande emumbuti.

Mitombo tinayo mumamwizi medumo yakawanda maningi. Hino patinozwe miiri yedu isisiri kuitwa zvakanaka, ngatiitorei mitombo iyoyo tiishandise ngekuti inorapa.

Mitombo iyani yaishandiswa ngeantu ekaretu , tichirinayo, ichirimo ngatiishandise asi ngatibvunze pana antu anoziye kuti inoshandiswa zvakadini.

Mutombo yechinyakare mazuwa anaa ichiriyozve asi inode anonyasoziya anase kuigadzira ngekuti ikagadzirwa zvisizvo inokone kuuraya

Eya, tinoziya mitombo tinayo. Dzimweni nguva zviyani ukazwe besha kana kuti gotsorwa, unotore mashakani emuntimu nemuntimu wakona, wokwatisa wotomwa.

Irimwo mitombo mumamizi mwedumo inosisirwe kushandiswa munezvakanaka. Kana ari mashakani zviyani eisisirwe kukwatiswa, ngatimakwatise kudai ngemuitirwe wezvinofanirwe kuizwa.

Tombo tinayo mumamizi mwedumwo mwatinogara ngatiishandisei zvakanaka kuti isazotiuraya ngekuti patinoshandisa tinenge teitsvake kupona.

Andu ekaretu zviyani kwaiye kune zvibhedhlera zvishomani hino ayishandisa mitombo irimumabuya mwedumwo iri mumamizi mwedumwo.

Mitombo yetinayo muntaraunda mwedumwo inoshanda zvakasiyana-siyana. Imweni inoshanda mashakani, imweni nzinde. Imweni inoshandiswe mapande.

Eya mumakanyi medu mwo irimqo mitombo inorapa hino teida kushandisa mitombo yezviyani ngatibhuirwe ngeanozviziya zvemutombo uwowo torongedzerwa ndiwo